Bɛŋɛ ne mui la ane taalea, ane gyɛnlee, ane gyɛlee ane bɔɔdekyeenee ane zeɛre a be laa poɔ. 13409

Bibiiri bayopõi la a heŋ dɛre zu. Ka kaŋa a kyuli ka kaŋ a o nuuri ayi a ti dumo. Ka kaŋa meŋ de o nu boŋyeni a ti o gbɛkpoŋ kyɛ seɛ kuri doɔre a su kparoo…

Lantaa zie la ka gyamaa a zeŋ, ka ba mine a are, a su kparre nuwogiri sɔgelɔ, ka a dɔɔ kaŋa a kpi, a de o nu paraa dɔɔ kaŋa zu, ka daga a biŋaa ba nimmitɔɔreŋ.

Dͻbͻ bata a te kuri daa are ne, a toore ba nuuri, ka kaŋa eŋ nimikyaanaa. A vͻgele zupili peԑle, ka kaŋa meŋ are dendeŋ.

Pͻge la a zeŋe dakogi zu. A su kpare nuwogi sͻgelaa, a seԑ kuri sͻgelaa. Ka kͻmpiita pare teebole zu. Ko o de o nubie kyͻgerͻ a kͻmpiita. A eŋ wͻͻkye.

Noba bayoɔbo la a area su kapre yitaare, a hɔgele zupile ka a zupile e doɔre ka kaŋa huuni de o nu ti o duni kyɛ ka o nu kaŋa a biŋ teŋɛ. Ka kaŋa meŋ zeŋ kyɛ ka yiri are ka ba pilli a yiri zeɛ.

Noba banaare la a are kõɔ noɔreŋ. Ka a dɔɔ kaŋa a dɔɔ, ka bie kaŋa su kpare nuwogiri sɔgelaa. Ka a dɔɔ kaŋa de a orɔba a toŋ a kõɔ poɔ a ɔnnɔ. Ka bie kaŋ meŋ su kpare nudoɔre.

Pɔgɔ la a zeŋ, a taa sɔlee, ka roba biŋ o nimitɔɔrɛs. Koo mare vūū a dɔgle laa, a su kparkyoɔmokyoɔmo, koo zie kaŋ e peɛle, koo zeŋ dakog zu, a le deko.

Noba banii la a zeŋ, ka dɔɔ kaŋa a dɔɔ, ka kolbipelaa a biŋ o nimitɔɔreŋ. Kaa bie kaŋa gbi dumoo, ka kaŋ meŋ zeŋ guoluu gbɛɛ. Ka kaŋ meŋ taa eŋkpaŋkpolii kyɛ seɛ kurdoɔre.

Zie la a dire vũũ, ka lɔɛ mine didi, ka yie mine a didi a le ka noba are sokoɔraa zu a kyɛ kaara a lɔɛ naŋ di. Ka lɔre kaŋmeŋ a zoro a sobiri zu.